Zal"iya giddon donoy, timaatimee, qayisireenne hegaanne hegaa malatiyabatu giddooni donuwa wotettaa be'iyode ayiba al"idee?

Mittaa ayfeenne ataakiltteta nu sooppe xayssanawu koshshokko. Ayssi giikko eti nu bollaassi keehi daro go'aa immoosona. Hegaa gishshawu harata waati tamaarissanee?

Wobaxa giyo puute biro diccidi diyaage hage daayidi daoosaa gakki simmiyodde hayzziyoode ay keena miishsha ekaa diishsha ubbay hagee.

Ogiyaappe ya baggaara de'iya supper markkeetiya keettaa achchan de'iya na'ee sunttay onee?

Zino wolayittatto telebizhiniyani aadhdhida oduwappe issoy woyigiyagee? Ane taassi erissa.

Karetta malakiyaninne bulla malkiyan walakettida kanaa be'iyoo wodiyani som"uwa tukkidi keehippe yashshes.

Dumma dumma malikkiyan, adil"iya masatiya malkkiyan, maatala masatiya malkkiyan ubbakka hara hara malkketun de'iya caamnata be'iyode buhee de'iyaga pita pita gees.

Cora asati dumma dumma wolaytta wogaa maayuwa maayidi issoyi issuwa hashiya bollan bantta kushiya wottidi issippe gididi yettaa yexxiiddi baali hellelliya kaassaa kaa"iyageeta be"iyoode ayiba ufayssiyona.

Timatimmiya kaarotiyaa donuwanne hega milaatiya asatu giddon issi hookkada santta shammaydda na'iyo xeeliyoode keehin michchawus.

Paydduwan keehi dar asatu giddon baggay oydiya uttin baggay sa'an uttin qassi gutati eqqidageeta be'iyoode xalalidaba masatoosona.

Erissuwa erissiya asati bantta cenggurssaa xoqqu oottidi odana koshshosona. Shin eti aappun biraa ekkiyonaa woni?

Dumma dumma ammanoy ha biittan de"iyaage issi ogiyan baanaadan; issippettettan hemettanaadan lanqqiyan de"iya asaa waati taamaarissane?

Issi luxetta keettaa be'iyo wodee macca naatu qoodaynne attuma naatu qooday ukullekonne ukullegidenakko waattidi erane?

Ichashshu seera naagissiyaageetu giddon heezzati qophiyya wottin naa''atu wottibeenatu som'uwaa xeeliyo wode som'uwaa tukkidi godatiyaaba malatoosona.

baahiliyaa zaaletuppe issuwaa gidiyaa bootta zaapee haytta tuukiyan gujjin dumma dumma hargiyaasikka maaddees. getetiyaagaa be'iyoode ekka ekka gees.

Huuphe keettani naa''u asati de'ishin issoy uttidi huuphiya qanxxissiyode; issoy eqqidi haraba xeelees shin televezhiniyan de'iya biitane huuphiya xeeliyaba malatidi michches.

Ha"i wodiya yelaga naati oorattabaa keehi koyyiyo gaasoy ayba gidana danddayiishsha? Aybissi eti koyyiyonaa?

Huuphiya tokkosiyo maashiinee, maayuwa tokkosiyo maashiinee, maayuwa sikkiyo maashiinee hegeenne hegaa malatiya dumma dumma maashinetu biray aapun biree?

Puula miishshati ha'i wodiyaan shammanaassi keehi alli'idoohappe denddidaagan ubba heeraan heeran demmanawu keehi all"iis shin taani eta awuppe demmo?

Dozata ha'i wodiyan dumma dummabawu go'ettoosu shin hegeetuppekka dozatun go'ettidi oottiyobay oyidiyanne hegaanne hegaa malatiya harabatu biraa qannasanawu maaddes.

yetta yeexxidi duriyaageetu giddon ha ordde mishshiriyaa sinttaara eqqada waana duray giyooga qopiyoode miichchan worees.

Maxxaafata nabbabbiyogee daro eraa demmanaassi keehi maaddesishin ha'i maxxaafaa waagay keehi gujjidi issi maxxaafay aappun biree?

ha'i wodiyaan issi macca nayyiya ba huuphiyaa giigissan giikkonne issi attuma na'ay ba huuphiyaa qanxxissana giiko naa''ay kessiyo miishshappe ooge darii?

Ispporttiyaa oottiyageti, poliseti, dumma dumma do'ati, dumma dumma xuufeta oyqida maxaafata be'iyode keehi maaddiyaba masatoosona.

Issi issi yelaga naati banttana puulayanawu dumma dumma puulayiyobata go"ettoosona. Hegaa gishshataassi nuunikka demmanassi waanana koshshiyo?

Bootta maayuwa maayada, karetta caammaa wottada, ba huuphiya yeddada ha ogiyara baydda de'iya na'ee sunttay oonee?

Bàaso haggaazaa haggaazanchchati biittaa bollan keehi guuxxi guuxxidi biyo gishshataassi hegaa gujjanawu nuuni waatana koshshiyo?

Maashiinetii ha"i wodiyani daro go'aa nuussi immiiddi diyogee tuma shiini eta shammanaassi daro biraa koshshido gishshawu hegaa qannasanawu waatanee?

So asati hagaadan aaway, aayyiya, attuma naati, macca naati issippe gididi wolaytta wogaa maayuwa maayidi pootuwa denddiyode lo'oosona.

Manggoy, abbkkaaddoy, gooyaameenne qassi hara mittaa ayfetinne nu bollaassi keehi koshshoosona. Shin taani eta awuppe demmana danddayiyaana?

Yunbburshshiya giddon qan"iyaassi, laaxassinne kaawuwassi kaa'iyaa kattaya loyttidi mooretido gishshawu hagaa nuuni erissanawu waattane?

Keettaanne eta keexettaa tamaaranawu koyyida issi na"ay woyikko issi na"iyaa aappun layttaa tamaarana koshshay?

Transporttiyanne kaamiya go'ettanaayo biray keehi darido gishshataassi nuuni nu baggaara hegaa guuttanawu waanana koshshiyo?

He ogiyan karetta caammaa wottidi bantta seeraa naagissiya maayuwa maayidi eqqidaagetu seeraa naagissiyaageetu paydoy aappunee?

Tukke keettanne kattaa keettaa ha'i wodiyaan doyira asay keehi daroban go"ettees, ayssi giiko daro asay go"ettiyo gishshatassi. Hega gishshaw tankka dooyyanaw koyyayshin miishshaa awuppe demmo?

Dumma dumma so miishshata dumma dumma go'aassi go"ettoosushin ha"i wodiyan so miishshatu waagay keehi gujjis. Hegeetuppekka issoy issi oydiyaa shammana giyaakko aappun biree?

Nuuni ubbaykka baaso hagaaza hagaazanawu koshshiyo gishshattassi hagaakka erenaagetta erissanawu nuuni waatana koshshii?

Dumma dumma doozati ha alamiya bollani dumma dumma go"aa nuussi immiiddi doosona shin hegaappekka waanna i immiyo go"ay ayibeeshsha?

Ogee buussaa turizzimiyanne baqqataabaa kaalliya yelagaayyonne kaalliya yelettayyo erissana waatana koshshiyo?

Tukke keettaanne katta keettaa dumma dumma go'tteesishiini yunbburushiya naati keehi go'ettoosona. Shin waagay keehi dariis.

Dere asaanne so asabba kattamanikka gidinii gaxariyanikka gidiin bi biidi asaa heggaaba tamarissanawu koshshiyoo gishshawu waati tamaarisanaakko.

Kushiya kuwasiya kaassay, tohuwa kuwasiya kaassaynne hara hara ispporttiya issi bessiya keettan be'ana giikko aappun biree?

Elekktiroonike miishshata ha'i wodiya asayinne beni wodiya asay go'ettiyogaa naa"aa geeddariyakko awugee darii?